Enhumba enhungi einho era nga erimu langi endheru eriku nhe ndhabilwamu mu madhinisa nhi mundhigii.

Akantu kebakozesa okugema engege okuva ghansi mu maadhi akalaga nga engege egemye kwirobo me basikamu nga kali kungulu kwa maadhi, kalimu langi ibiri eya kilagala nhe emyufu.

Abantu bali basatu nga bali ghagati ogh'ennhanda, kumbali kuliku maadhi nhi kumbali kuliku amaadhi. Ghagati ghaligho engeli y'engila. Nga bagemye amalobo bali kusuula mu maadhi, ekilaga ke bali kugya kuvuba ngege.

endhuki nga nhhingi inho, dhili ku kisasasala mwedhitoola omudhenhenhe nga ela dhitailemu eminwa dhili kutoolamu.

Ente nhingi inho inho era nga dhiri n'amayigo amaghanvu nga masongovu agandhi gegedhamu era nga dhirimu langi edhendhaghulo mulimu endheru,,mwaba eyakisitaka nga dhirikutambula ekiraga nti dhirigya kunsiko kulya.

Enkofiila dhili ghano nnhingi inho. Nga ela dhilimu langi edh'endhaghulo nh'endhaghulo. Ghaligho edha kisiitaka, edha kilagala nh'endhilugavu. Nga ela badhikozesa inho ku biseela ebya kasana, badhivaala ku mutwe.

Amaato gali mabiri nga kuliku einhenhe n'eitono era nga gali kumaadhi, endhuba eri kugwayo era kerikukuba akasana akalungi einho.

Ebisolo ebyaghaka nga era babyeta nte dhiri inha nga eyindhi eri amayiga amandhavu eino nga era masongovu ino eyindhi timandhavu era goona masongovu.